Obuceepe buna obu burimu omubazi gurikwejunisibwa kunaaba omu ngaro kwita obukooko waagira ekintu ekirofa eki waaruga kukwata obuceepe buna obu bwine erangi etarikushushana obumwe bwine erangi erikwera obumwe bwine erangi ya kineekye

Emotoka ya rukururana eyemerezibwe omu kishaka omu mwanya ogwehereire eine enziga zaayo zokutamburiraho kandi esiigire erangi eibiri erangi eya bururu nana erangi eya kinekye eineho amatambezo g'okutemberaho waaba nooza omunda kandi eyemereziibwe omu mwanya gwehereire omu kishaka.

Abaana berudaine bariyo nibanaba omu ngaro omuntu atakureebeka aha maisho abakwataire akapiira akarikureeta amaizi boona bataireho engaro nibatabana kunaba kuza kurya niga baaba baamara kurya.

Abantu ba burijo bariyo nibafuruka bari kuruga omu mwanya barikuza omugundi. Baine emotoka y'erangi erikweera Kandi bashutami aha mutwe gwayo. Abafuruki aba bakaba bariyo nibatamburira aha ruguuto rw'itaka kandi omu rubaju rw'enguuto harimu ebiti, ebishaka nana ebinyaatsi.

Ebitanda by'okubyamira ebi barikutekaho omufarasi bakabyaama bibizire Kandi bikozire nibiguzibwa biri aheeru aha mushana. Ebitanda ebi n'ebyerangi erikutukura , eby'erangi ya kinekye Kandi aha rubaju rw'ebitanda hariho omuti gwine amataagi maringwa ahaiguru gwine amababi g'erangi ya kinyaatsi . Omu maisho g'ebitande ebyo hariyo enju eshakaize amabati ga kinyaatsi Kandi ni kanyina.

Obwaato bw'omu maizi buna oburi omu maizi ag'omwanya muhango g'enyanja, obwaato obu kubanza kureebeka kunuya burimu obutimba bw'erangi ya kinyaatsi oburikukoresibwa kurundaniramu ebyenyanja ebibakuba nibajuba obwaato obw'okubanza obukureebeka buriho ekigambo Impala Cape Town.

Emiyembe ya doodo, eri aha kati k'omuyembe, emiyembe mukaaga ya doodo erangi ibiri, erikutukura nana erangi ya kinyatsi emiyembe egi obukono bwayo n'obw'erangi erikutukura.

Enkyende egi ekikiire akaana kaayo kagikwatsire omu ibondo, eshutami ahagati y'amataagi abiri g'omuti, egi eyine obwoya bw'omubiri gw'erangi eya kitaka, omuti ogu n'ogw'erangi yakitaka.

Omukazi ahekire omwana, omwana agwejegyeire, omukazi ogu ajwaire orukwanzi omu mukono afumwire okutu ajwaire ekiteteya ky'ekitengye kirimu obumuri bw'erangi ya papo kandi akomire ekitengye omu mutwe

Eki n'ekicweka ky'emotoka ezirikuba nizikururana reero ekicweka ekyenyima bakakikomorora ahari kigyenzi kyakyo bakikwatsa omwishwa omukishaka aha rubaju rw'emiti. Ekimotoka eki kiine emiziga, kiine nana amatembezo g'okutemberaho waba noza omunda kiine erangi ibiri. Erangi eya kinekye, n'erangi eya bururu.

Abombeki abarikukora omu kushakaara enju bakwaitse embaaho bariyo nibashakaara aha mutwe gw'enju eyabaire eyombekyise amatafaari aga seminti na n'omushenyi, abashakazi aba abakaba bari bana kandi omwe akaba arotami bashatu bemereire bariyo nibakwatanisa orubaaho kutandiika kushakaara.

Ngonya eri aha rubaju rw'amaizi aha rubaju rw'amabaare mahango omu binyaatsi by'erangi ya kinyaatsi ngonya egi ekaba eyeeshami erikureeba omu maizi.

Omuzaani w’omupiira ariyo nakora ebisasayizi ajwaire esaati y'emikono miguufu y'erangi erikutukura n'empare y'erangi erikutukura ainemu obugororo bw'erangi erikwera, ajwaire sokisi omu bigyere byeye na n'ekaito eri omu maisho g'ekishaayi kandi enyuma y'ekishaayi hariyo bagyenzi be ababaire naabo nibakora ebisasayizi ebyo.

Abaana bashatu bashutami aha katebe k'embaaho aha rubaju aha hariho piki ya meeti. Omwana owabaire ari omu maisho aka ajwaire esaati y'emikono migufu y'erangi erikwera, ow'ahagati akaba atajwaire saati ow'enyima akaba naarebeka omutwe gwonka eki yabaire ajwaire kitakureebeka. Omwana owabaire ari omu maisho akaba akwaise ekitabo ekihango eky'okushomeramu akomire eishokye.

Abazaani b'omupiira abakazi bariyo nibakora ebisasayizi omu kishaayi ekiboneire kirimu obunyaatsi bw'erangi ya kinyaatsi, kandi buri aha mwanya muraingwa. Omukazi omwe akaba ajwaire yunifoomu y'erangi erikwera kandi ondiijo akaba ajwaire akavesiti k'erangi ya kinyatasi akomire eishokye.

Amajaani gabyirwe aha kashozi giine erangi ya kinyaatsi kandi gabyire omu runyerere omu maisho g'amajaani hariyo emiti n'ekibira omu mpanga hariyo orwoya

Abantu ab'eby'obunyakare abakuruga omunsi ya Uganda eya burugwa eizooba bajwaire ejwara ey'owaabo kandi bari omu mwanya gwomire gutariho bunyaatsi gw'omucuucu bajwaire enkwanzi omu maraka abandi baine obu gofiira omu mutwe bw'erangi erikwera abandi tibabwaine enyuma yaabo hariyo ebiti byomire.

Endingiri zitiire ekishushani kyazo kibambire aha kisiika , endingiri ezi nibazikora omu buwaya ninga ezuuhi nana embaaho z'emiti bazikora gye bazitebekanisa beihamu endingiri ezi kukoresibwa kufuna sawundi .

Enturegye egi ekaba eri omwishwa aha rubaju rw'omuhanda rw'enguuto y'eitaka kandi enturegye egi eine omubiri gw'amabara abiri. Ibara ery'erangi erikwera n'ibara ery'erangi erikwiragura. Enturegye egi eine omukira muringwa, teine mahembe kandi eine amatu g'emereire. Enturegye egi neetuura omu ishwa, omukishaka.

Omwishiki ariyo nazaana omupiira ajwaire esaati y'emikono migufu y'erangi ya kinekye nana erangi ya kinyaatsi eiriire omu mikono. Ajwaire empare ngufu y'erangi ya kinyaatsi. Ariyo nateera omupiira gwiine erangi erikwera nana amabara g'erangi ya kinekye.

Ebingoonzi bikateera amaizi gayimuka garikwetabura . Amaizi aga n'ag'omugyera nigairukanga garikuruga omu mwanya garikuza omu gundi garimu omwegyemure. Omu rubaju rw'amaizi aga harimu ekibira kandi orubaju orundi harimu emiti n'akashozi.

Enjoki eri omu kirabyo ky'ebimuri eriyo neenyunyutamu omweyangye arikugutwara omu kihumi kyayo kukoramu obwoki, enjoki egi eka eriyo neenyunyuta omweyengye gw'erangi ya kineekye kandi ebimuri ebi bikaba biri eby'erangi erikwera, enjoki egi eine amabara abiri erangi erikwirangura nana erangi eya kinekye

Omwishiki w'eishomero ajwaire ebijwaro by'eishomero naaruga kwega. Ajwaire esaati na sikaati. Esaati y'erangi erikwera na sikaati ya kaaki. Ari omu kishaka nairukanga akwaitse ebitabo omu ngaro zeeye.

Abantu babiri omwojo n'omwishiki bariyo nibatambura nibaza aha maizi kandi boona n'abajungu. Omwojo ajwaire ebijwaro by'erangi erikwiragura kandi omukazi aheekire enshaho omu mugongo aine eishokye riraingwa. Omwojo akwaitse akantu akarikukoresibwa kuziha amaizi nana okwibiriraho barikuza aha maizi kunaaba. Bakaba bari omu muhanda nibatambura. Omukazi akwaitse akabaketi omu ngaro k'erangi ya bururu.

Enjojo ibiri ziri omu ishwa kandi zoona nizirebeka emitwe yonka tizirikureebekwa ebicweka byenyima, enjojo ibiri ezi ziine amaino abiri, buri njojo eine amaino abiri nana omunwa muraingwa ogu erikusharisa emere ei erikurya ningashi ebinyaatsi, enjojo ezi ziine obwoya omubiri gw'obwoya gw'erangi ya kitaka

Etawuni mpango erimu ebizimbe bya kanyina na n'ebitari bya kanyina kandi aha rubaju rwayo omukono gwa buryo harimu omuhanda ogurikurabwamu emotoka na n'ebyiruka ebindi ahagati y'etawuni egi harimu emiti erimu kandi ahu etawuni erikutandikira hariho emotooka ahu zirikwerundanira zaaba nizironda abashaabazi.

Oruguuto orw'eitaka ruri omu mwanya gurimu ebinyaatsi, omu rubaju rwagwo harimu nana emiti, omu maisho g'omuhanda ogu hariyo omurongooti ogwabaire gw'ombekireyo muraingwa kandi aha rubaju rw'omurongoti ogu hakaba hariyo otuju otwabaire tusigire erangi ya kinyaatsi nana agandi gatsigire erangi erikwera gashakaize amabaati g'erangi erikwera.

Abazaani b'omupiira ababaire batakureebeka aha maisho ababaire nibareebeka ekicweka eky; ahansi kyonka bariyo nibashazana boona bajwaire enkaito z'omupiira omu bigyere byabo kandi omwe owabaire ajwaire empare y'erangi erikwiragura erimu obubara oburikutukura akaba naarebeka okuguru kumwe. Kandi owabaire ajwaire ey'erangi erikwera naarebeka amaguru gombi kandi enyima hariyo ondiijo owabaire naaretwayo. Omupiira n'ogw'erangi erikwera guri ahagati y'amaguru g'omushaija owabaire ajwaire empare y'erangi erikwera

Endiiro eine omuhiha nana ebigandakazi bikwasize aha mwanya ogw'erangi erikwera ebigandakazi ebi birukirwe barikukoresa empindu kandi biine amabara ag'erangi ya kineekye nana erangi ya kitaka

Enjoki eziri omu bukuku bubiri kandi zikwatanisiibwe enjoki emwe eyabiire eri ahagati. Ekwatsire aha njoki ey'omu maisho n'aha njoki ey'enyima. Enjoki ezi nizikora ekihumi zitamu obwoki omu bishashara reero ekikama kitamu ebyana bikura bikura enjoki ezindi.

Shaalomu z'abasiiramu ezi barikujwara omu mutwe nka akamanyiso akarikworeka ngu n'ab'ediini y'obusiiramu zikwatsize ahansi, shaalomu ezi ezimwe nez'erangi erikwera zirimu ebimuri ezindi nez'erangi erikutukura kandi ezindi ziri omu rangi y'ebitengye.